Bakhasi bataru nga bali khukendela khukhagudo khafiti era nga umukhasi uwenyuma asutile umwana era nga basigale basutilekho abana ta esi balikhubirira waliyo bunyaasi bukali

Shisala shebumuli elah nga shisala shino shilikho bumuli bukali elah nga khumuli khuno khulikho intsukhi ili khupambururukha elah nga yabane khamuli khatwela khesi khetsa khwikhalakho

Bunyaasi bubwaleya ni' tsingingi tsingaali ela khungingi ukhwo khulikho kametsi ela kametsi kali khukhwikha khukhwama khutsingingi khungaki nga kekha asi awo uli kametsi kamakali

tsikofila tsingali, era nga tsikofila mulimo tsye basilamu, mulimo tsye ba Nigeria, mulimo ni tsye isi okwara busa era nga tsikofila tsino tsyosi tsana batsihasile humeza ela tsiboneha bulayi

Umukhasi awambile kimibono kibili ela nga ali khutekha ela nga yesi ali khutekhela aliwo sifuluya isi basanikhilemu bilyo, ela mulimu ni kamatoore akaaliwo ela nga waliwo ni basaani babili ela nga umusaani mutwela wamikhile, ukundi wafukhamile.

Sifo sino elah sifo sino sibonekha nga sishalo kubanga shilimo bisimbe bikhale nga bisimbe bino oba kamayu Kano kalikho kama baati kamakhale akatalaka elah nga khakhalo khano khalimo ni'bisala, bisala bileyi

Umundu emihile khumabaale kamabofu akari khunyanza era nga awambile kumulobo nga abonekha nga alikhuamba tsinyeni eranga sawa tsili tse angolobe nga kumumu nakwo kuli ukhwikha

Umusawu nga ali khugemesa umundu, ela nga umusawu akwarire tsi glove mukhono nga a wa'ambile imbisyo nga akana khuwuna khu shibegabega syo'omundu khumwingisamu kamalesi

bizimbe bikali ela nga mulimo ni kumuzigiti ukulimo, mulimo ni bisaala era nga, mulimo ni shisaawe shye kumupira akari Kari mulimo ni bizimbe ibindi bisi bali uhwombeha busa ibishili huwa taa

Shishuma shisi balanga bari i'tractor ela nga shili khulima, waliyo ni bisaala ibyaleya nabi ibili inyuma we tractor ela nga mumaso waliyo bunyaasi bubwaleya ela nga bwisi i'tractor ili khulima

Tsihafu tsingali isyaleya kamahanga, ela nga tsihafu tsino Mulimo itsihale asi, itsikonele asi nga tsyalwile, mulimo ni tsindi itsimihile Era nga isi tsimihile waliwo lufumbi ni bunyasi ubwayoma.

Abandu bane ela nga khubandu bano khulikho bakhana bataru ela nga bosi tsana betyukhile kametsi khu mirwe nenga umukhana mutwela atyukhile kametsi khumurwe ela nga wasutile ne khadomola akhandi mukhono, ela nga mulimo ne umukhasi umukhulu mumaso ke bakhana bano ne bisaala ela nga bali khulugudo bali khukenda.

Tsintsu tsibili elah nga intsu indwela iye bunyasi khungaki elah nge'ntsu ikindi iye kamabaati kamakhale nga tsintsu tsino batsombekhesa tsimbawo ni liloba elah nga tsintsu tsino tsikhale nabi tsikhale

inzu imboofu, era nga inzu iyi iboneha bulayi nabi, ate nga imboofu nabi, era nga waliwo ni hapipa he kametsi nga haboneha hafiti hunzu imboofu iyi

Shisolo shimali shekhaale mushikona ela nga shili khulya kamakhola ke bisaala nga shekhaale asi ela shisolo shino shibonekha bulayi sili khulya kamakhoola ke bisaala

Khatale khesi bakulisila bibala ela nga mulimo tsi apple tsyesi bakulisa, ni kimicyungwa, ni kimiyembe ni kamarofu, ela khatale khano mu waliwo tsimotokha itsipakingilewo, ela mulimu ni babandu abakulisilamu.

Abinyayi bataru ela nga babinyayi bano bataru mutwela umuzungu, babili bamaali ela nga umuzu mutwela akwarire i'kofila wahambile ni kumupila a khwinyaya ela nga mulimo ni bawagizi babikhale ibulafu we khasawe.

Abana behana bataru, Era nga abana bano bakwalire bukokolo, Era bukokolo buno bubiha kumumwa ni kamolu, Era nga bosi tsana bakwalire bimali Era nga babili babowa litsune nga umuha umu uweshihana uwe akari wabowa bututwa.

Shibila she bisala elah nga she tsule kalitusi elah nga mulimo luguddo lulubirila akari we'shibila sino eshitsule kalitusi elah nga waliwo ni tsingingi itsaleya naabi itsibirile inyuuma

Kunywinywi kuwanga ukulimo ne bimali kwawambile ingeni mukhamwa khayo ela nga kuli kutsa khukimila ela nga kuli ne khumetsi yesi kuli ku khutimila ela nga kunywinywi kuno kubonekha bulayi.

Khatale ela nga khu khatale khano bakulisa bilyo nga kamapondi uh bulaazi tsinzaki , kamatoore ela nga mulimo umukhasi umukhulu uli khupima ibindu mukhavera khuwa umuguze.

Tsingubo nga tsanikhiwile khu wire ela waliwo ni ziiku izili khulwanyi waliyo ni bunyaasi bwe zinzu ze bisaala ela waliyo ni lugingi ululi imaaso.

Lukingi lulwaleya nga lubofu elah nga khulukingi luno khundulo khwelukingi khulikho tsintsu tsingali tsesi bayombekhakho elah nga waliwo ninyanza ili akhwimbi ni lukingi luno elah nga khunyanza ukhwo khulikho abandu bali khukhwisuba munyanza mulimo nibabandi babekhale akhwimbi ninyanzayo

Silingi tsa'uganda tsekyi mitwalo kirano kirano kirano elah nga silingi tsino tsili bunawoyu bune bwongene elah nga silingi tsino tsingali nabi tsa'uganda tsinyala tsakula bibindu bikali naabi

Umusani umumali ela umusani uyu wakwarire i'saati imwanga ni i'mbaale imali, ela nga umusaani uyu ekhale khukhuma akha naba tsinaanga ela nga wakhaboyelekho tsiwuzi nga tsiwuzi itsi nitsyo isi kharambisa khunaba tsingubo.

Umukhasi eranga umukhasi uyu etukhile mwoko umwomu khumu gongo eranga awambile kwaranga nitsichupa tsesi areremo mwoko uyu eranga khumurwe ebuyele shitambala shibesemu eranga mulimu nika metsi akali inyuma

I motookha ye balambuzi ela nga imotoka eyi ya pakingile ela nga esi yimikhile waliyo buduuka bugulisa bye khunywa ela nga mulimo imotokha igindi imali ili khakwimbi ni motokha ye balambuzi.

Kumuzikiti kumuboofu era nga inyuma we kumuzikiti waliyo lukingi lutwela luleyi ululikho tsinzu tsesi bayombekhakho

Abana bakali bekhale eranga khubana bano babili khulikho umusinde nu mukhana eranga bali khunaba tsingubo mutsiwuzi eranga ba- abana bano bekhale asi nga bali khunaba

Khulugudo luboofu ela nga lubonekha bulayi naabi nga lulikho tsi motokha itsi birirakho ela mulimo ne tsi pikipiki itsi birirakho ela nga khundulo khwe tsi ngudo tsino waliwo bunyaasi ne bisaala ne kamaduka

Umundu umusabaze nga emikhile khu motokha era nga akwarire ishuma ishikhupa bifanani nga yesi ali waliyo bunyaasi ubwaleya nga emikhile khu motokha iye basabaze

Tsintsofu tsingali nabi ela nga tsintsofu tsino tsositsana tsemikhile mumetsi ela nga mulimu tsintsofu tsili khunywa kametsi, itsindi tsili khukhwiwanyila kametsi ela ngamulimu tsimbofu ni tsifiti ela nga waliwo bunyasi ni kyimisala isi tsintsofu tsino tsili.

Shimuli shiboofu naabi era nga shimuli shino shibonekha bulayi naabi era nga shiboofu era nga khu shimuli shino mukari khulikho isame iyimikhile khu shimuli shino akari

Abana bavuka be sizungu ela nga mulimo bakhana bakali mulimo ne basinde bekhaale asi ela nga bali khu meza esi bali khukanikhilakho ela khumeza ukhu khulikho tsi computer tsabwe tsingali

Inyanza ililimo bisolo bimali nga bikali nabi, ela nga bisolo bino biba mu nyanza ela nga mulimo ni bisolo ibindi ibirurire mu nyanza nga bikhale khu mabale lubeka lwe nyanza ela nga bibindi bisili mu nyanza nga bisuba.

Tsimbusi tsingali era nga khutsimbusi tsino mulimo tsimali nitsimwanga era nga tsili khuluguudo tsili khutima era nga tsokesa tsiri tsili ukhwaya era nga inyuma we tsimbusi tsino waliyo bunyaasi nibisaala

Umukhasi umusilamu nga eboyele shitambala khumurwe ekhale khundebe ela umukhasi uyu arambilla khu mobile money ela nga mumasa waliyo budukhadukha ubukulisa kamalesi ne bye bakhasi

Khaduka, ela lidukha lino likulisa tsingubo ela nga mwetsulemu tsingubo tsyesi barere khu hanger, itsindi batsipangile mu ndebe ela nga tsingubo tsino tsibonekha bulayi nga mulimu ni bitengi.

Abaandu mukaaga ela nga abaandu bano bositsana basetsa, ela nga bali khukhwesa khatimba khe tsingeni khukhwama munyanza. Ela nga mumaaso kabwe waliyo ni kumuyekhe, kuli mumaaso kabwe.